Caammaa meecciya na'ay issi caammaa meeccidi awan melissiidi de'iyo caammay xeeliyode giyan keehippe al"iya caammaa gidiidi ha caammaykka tohuwan wottiyode keehippe injjettees xeelliyodekka keehippe lo'iya caammaa.

Qeera naata ! qeera naata yelida ayiyaanne yelida aaway keehippe dosoosona keehippe dosiyoogaappe denddidaagaan eta puulayioogee keehippe lo'es yelida aayioonne aawaa ha'i ha qeera na'iyoo yelida ayiaanne yelida aaway a koyro laytta bonchchanayoo o keehippe puulayissidi giigissidi utisidoogee beettes.

Naatiraa naatirayi keehippe xaliyawu maaddiya doozatuppe issuwa gidishin aybissi aybissi xale kiyiyakko uloyi sakkiyo uray naatiraa caddidi haatta tigidoogaa xillissidooga naatira haatta uyiyaba gidikko uloyi agganawu danddayes. Naatirayi xale.

Shuchchayi shuchchaa bollan doorettidi direttida dirssaa bollan xaafettida xuufee eretettaappe koyroyi XOOSSAASSI yayyiyoga yaagiya xuufiya. Ha xuufiya xaafida xaafida izaaeayi ha xuufiya koyro awuppe ekkidi xaafidee?

Tana ha saatiyan xeelliyode ma ma giya kattati samppaa bollan de"iya sayniyan micettidaageeti beettoosona. Xeelliyode oyssan ka"ida santtaynne barbbaree, unccayi, oyttayi dumma dumma kattaa qommoti kumi uttidosona. Mati ha kattaa miiddi de"iyayi i ooneeshsha?

Oyddu asati beetoosona, ha oyddu asatu giddon aayiya tookido yiiray attin aayiya, aaway, na'ay, eti maaydo maayoy wolaytta wogaa qonccissiya Wolaytta wogaa maayuwa. eta giddonkka xeeliyode aayiya keehippe hombocca miiccayidda beettawus.

ambbaa shaakkidi pude biyaa ogiyaa miye baggaara heezzu toho kaamee bollan wodaala attuma naati eqqidaageti beetoosona. ha kaamee bollaan eqqi uttida wodalla attuma naati ay oottidi diyoonaa?

Xeelliyoode lo'iyaa meran arssa gidida attuma na'ay eqqidaagee beettes bolla bagaarakka toophiyaa qonccisiyaa malaataa maayi uttis appe guyye bagaarakka xeellin lo'iyaa meretati beettiiddi de'oosona mati ha yelaga attuma na'aa sunttay oona geetettii?

Xeelliyode saloyi beettes. Ha saluwappe garssa baggaara saluwa dooddi uttida shaaraykka de"es. Ha shaaraappe garssaara xeellanawu lo"iya meretati mittati, maatati, pudettayi, dugettayi de"es. Ha meretaa medhdhida ushachchayi ayba anjjettida ushachchee.

zo'o worakanaa. zo'o worakanaay alamiyaa garssaan keehippe al"o gettettiyaa do"atuppe issuwaaa. ikka de'iyoo woray awan de"i giyaaba gidikko nu toophe garssan huuphessa baggaara de'iyaa woratun beettees.

Pappaya. pappayay asa naati keehippe ufayttidi miyo mitta ayfetuppe issuwa gididi ikka keehippe mal'iya mitta ayfee. I maadiyobay aybe giyaba gidiko asa naatusi wozanay sakiyaba gidiko wozana miyabay deiyaba gidiko wozanay irxxi gees; pappaya miyo wode.

Asaa naati geeshshatettaassi go"ettiyobatuppe issi miishshayi aybee giyaba gidikko saammunaa. Saammunayi asaa naatussi keehippe koshshiyaba ayssi giyaba gidikkoo saammunayi xayiyaba gidikko geeshshatetti de"ennaba malates. Saammunayi bollaa meecettanawu maayuwa meeccanaassi dumma dumma buqurata geeshshanaassi saammunayi keehippe koyettiyaaba.

Wolayttatto qaalaani de'o mall'iya kattaa kattiyoo keettaa geetetiya xuufee xafettidaagee beettees; Ha xuufiyappe garssaara misiliyan xeelliyowode dumma dumma kattati shiiqidageeti beettoosona. Ha kattatuppekka Santtaa, Woxiya, Gisttiyaappe giigiya dumma dumma kattatikka de'oosona.

Xeelliyode ma ma giya kattay sanppan micettidaagee beettees. Ha kattatu giddon boynay, donoy poqettidaagee, zo'o bambbaree qaare bambbariyara daaxettidaagee giigi uttiis. Appe ya baggaarakka ma ma giya picaatay, lanxxoy baacciray, pilaynne hegaa hegaa malatiya kattati giigidaageeti beettoosona. Ha kattaa kattida asi oonee I?

wolaytta moottan daamot woyide allaanan bilbbo baddeesa shuchchan naa'u sha'anne tammanne laappun maarotetta layttan giigettida haattanne zeeruwaa teqqiyoo duretettay baalotaassa yaagiyaa huuphe qaalaani allaanay doomissiyoo gallassa.

Jarikkaniyaa, jarkkaniyaassi go''ay aybbe giyaaba gidikko asay shaafa biidi haatta tikkanassinne dumma dumma googiyaabatanne gukkiyaabata ississa shiishsidi oyqqnaw g''etiyo miishshaatuppe issuwaa.

Mittaappe oosettida qoree keettaa godan waaxetti uttiis. Ha qoriya bollan macca naati kushiya cugunttaanne tohuwa cugunttaa puulayanaayyo dumma dumma meran de'ya puulayiya buquray de'ees.

keehippe cora keettan doodetti uttida ambay beettes ha ambaa giddonkka coo de'iyaa asatinne mittay mataykka qonccidi beettes.

ha ushsha issi uray ba soon giigisanaw danddayees. waatti giigissiyo giyaaba giiko bangga giyappe shammin bashshiyaan miccissidooga haattan penttissin penttida haatta issisan dagayyidoogan dumm adumma mal'ettiyaabata gujjin heezzantto gallassape simmin uyana danddayetees.

Xeelin beettiya birata miishshati biitta bokanassinne dumma dumma sussata qanxxanassi go'etiyo miishshata zaabbiya, xikkiya, bilamaa, shoddira, akaapa, heganne hegaa malatiyaaba hageeti biitta bookkanasinne bul''anassi maaddoosona.

gooshshaa qommota. ha goshshaa qommoti asaa naati loyttidi kalliyaaba giidiko uluwaan de'iyaa kaattaa lalaanasi uyiyoo ushshaa qommotane asaa naati hargiyaaba gidikko suutaasi maadiyaa uushshaa qommo gididi maadoosona.

Masoofiya bolaani ka'ida kattatti beetoosona. etikka donuwanne boynaa. ha katatti waani ka'iyoona giikko oyssay yegettin maanaassi giigiyaaga.

ashuwaa, ashoy wolaytta wogan bonchchetidanne immatiyo aal''iya qumatuppe issuwaa. ashoy waanidi shukketi giyaaba gidikko ammuwaani shukkeettees.

Wolaytta dichchaa toho kuwaasiya citayi wolayttan de"iya asa ubbaa toohuwa tookkidi toophphiyani afirkkaa xekkaa gakkanaashin biida cita. Ha citaykka naa"u sha"anne oyddu maarotettaa layttaani toophphiyani bana qonccissis.

Xeellanawu be'a be'a giya wuygiyan uttida asay beettees. Ha uttida asaappekka guyye baggaara odi bessuwa heregaani maata mala dembbay beettiidde de'ees. Yohuwn mati ha asay ha wuygiyan ay oottiidde de'ii?

Luxetta gole dirssan doodetti utidaage beettees. ha luxetta golekka awan de'i giiko boditte ambban wolaytta dicca ammauwaan kaaletettiya wolaytta eranchchatu golliyaa getettees.

hagaa deriya pude xeeliyo wode hagaa deriya bolan maatay mittay mela de'iya sohoy beetesishin ha mela de'iya sohuwan mitaa tokkiya asi bawe hagee deree ayssi mela de'ii?

Sa'an miccido joyinniya boynna citan citan doori uttidooge beettees. ha boynnaykka diyaasay giyaa giddo masatees. ha citan citan dooretidi uuttida boynna wagay woqqe?

Xeeliyoode kallo xiire eqqidta asati hageeti tohossa toophiyaa dalgga manttiya giddon de'iyaa asata.

sa naati usttaassi go'etanayyo giigida kattati giyan beettoosona. ha kattati unkkotiyaanne hayttaa kessiya kattata.

Qoodan cora asati aaho dembban biittaa bookkiyo birata miishshaa xaafidi go'ettiyoo woraqatata kushiyan xaaxi oyiqqidaageeti beettoosona. Ha asati ha sohuwan oottiiddi de'iyo oosoy ayiba oossoo?

Haaxaa. Haaxaa giyoge uuttaappe beettiya puutiya giyogaa waanidi giigi he puutee giyaba gidikko uuttaassi unkkuwa phalqqidi biittan moogin laytta wode gakkiiddi caares. Ha caaridaaga waatiyo giyaba gidikko goyettida biittaani moogeettes woykko tokkeettes. Yaatiyo wode haaxa kiyes giyoga.

Shucchay shuchchan doorettidaagee beettees. A bollankka mittay mokkidaagee beettees. Ha shuchchay doorettidaagee beni wode olaassi go'ettanaayyo giigissiyo keellaa malatees.

Qoodan ichchashsha gakkiya attuma asati aaho shooqqa giddon eqqidaageeti beettoosona. Ha ichchashshatuppe issoy saa'an uttidi aybba puutiya shoddide de'iyaaba malati?

oduwaa! oduwaa giyoogee asaa naati haaho biittan hanettidabaa eesuwaara siyanaw maaddiyaabatuppe issuwaa aybin aybin adhii ha odoy giyaaba gidikko odi bessuwaa heregaara eraadooniyaara aadhes.

Pilggiyaaganne piqqiyaaga gidida Wodajo Asfay polatikkanne Asa naatu maatay bonchchetana mala keehippe exatiya asa. Ikka issi diriphphan uttidi huuphphiya likiyaan qanxxissidi caccara shurabiya maayyidi beettes.

Luxetta, Luxettay asaa naatu eeshanne kandduwa laamiyabatuppe sintta xeera gidishin issi uray ba yeletido biittaa qaalaa haasayanawu danddayees asaappe siiyidoogaa yohuwan mati luxana xayiaba gidikko he biittaa xuufiya nababbanawu danddayenna. Luxettay nabbabanaayo maaddees, dumma dummabata pilgganayokka Luxettay keehippe maaddiyaba.

Timaatimee corayi giya giddooni kuurettidaage beettes. Ha timaatimiyappe sintta baggaara ha timaatimiya deexoyi woqqakko yiggiya buqurayikka de"es.

Xeelanayo lo'iya aaho wuygiyan bootta magalashoy kaqqeti uttidage beetees. Ha magalashuwa yushuwan dumma dumma ciishshatikka dodi uttidosona. Ha aaho wuygiya bollani miccetiyaday maata meera saleena.

Layttaa baree hasttamaappe bolla oitamappe garssa giddo issi baltteeta maccaasiya wolaitta odibessuwaa heregaara eqqada beettaidadausu akka mailo maayoi wolaytta wogaa maayuwaa maaya uttaasu. ippe guyye baggaarakka cora asay eqqi uttidaagee beettees.

heezzu danggarissati eqqidaageeti eqqidaageeti beettoosona. etikka eqqidoosoay wora giddon de'iyaaba malatoosona. danggarssati wolqqama do'atu qoodetoosona. etassikka sinttara de'iyaa kacee bayzzana giiko keehippe wolqqama waaga ekkees.

Oomuwua geetettiya marccuwa minjjiyo aqotayi wolayttan takkida eqotatuppe issuwa gidiiddi yelaga naati oosuwa xayidi de"ikko etassi miishshaa tall"idi oosuwa eti doomman malaadan maaddiya eqota.

Goshshaa oosuwa. Goshshaa oosoyi toophphiya biittee dichchaassi zokko meqetta geetettes. Ha goshshaa oosuwan beettiya murutatikka aybee giikko asaa naati kattaa qatuwatuwan gayttennaadan keehippe naaddes.

usuppun wodalla attuma naati eqqin ichchashu geela'o macca naati sa'an uttin eti ubbaykka mayido maayoy wolaytta wogaa qonccissiya maayuwaa maayi uttidosona shin eti kushiyaa aykkanaassi baqqiidi de'iyoona

Askaaddosiyaa puutiyaa! askkadoosiya puutee waanidi tokettii giyaaba gidikko koyr5o askaadoosee ayfiyaa ayfidoogaa garsan de'iyaa shuchchaa biittan moogiyoode mokkanawu bessiyoo gallasati gakkiyoode caaress ha caaridaagee heezzu agina woykko oyddu agina biittan takkidaagee puutiyawu gakkidaagee tokettanawu danddayettes giyoogaa.

bonchchettida godattiya hiriboore iraashu abbebechcha wolaitta mootta huuphe dere doonaa aissiya gadaawa gidada hachchi ha diriiphphaa bollan aissi utta deeshsha?

Asaasi cenggurssa attiya naa'u karetta buqurati eqqidageti beetosona. Ha buquraykka daroto wossiyo keettatu gidonine dumma dumma yeta yexisiyagetu heeran go'etosona.

Uuttaa uuttayi waanidi tohettii giyaba gidikkoo uuttaa unkkoyi phalqqettin tokettes. Tokettidi laytta wodiyan haaxa mokkes. Haaxa kiyidi mokkida haaxa laaleettes. Ha laalettida haaxayi diccin uutta giddo efiidi tokkiyooga doommeettes. Yaanidi uutta kiyes.

Asaa naatussi baaso go'aa immiyabatanne issi heeraa Keehippe dichiyabata; hegeeti aybee giyaba gidikko keettaa, ogiya, haatta , xomppiya. Hagee issi heeraassi de'iyaba gidikko keehippe heeray diceessi giyoogaa.

Zammana ha"i wode yiidda tohuwaani wottiyo caamma, ha caammaykka asa naatti wottidi hemettanayo keehippe maadiyaba. Ha caammakka shammana giyabba gidikko heezzu sha'u birappe bollabaggata beettiyaga.

Doliya meretatuppe issinniyo. Akka mokkiyo heeray uutta giddon shooqaana. Sunttaykka aagee aybee giyaba gidikko machchaaraa geetettees.

toophiyaa orttoodokkise woosiyoo keettiyaa debban bonchiyoo baalatuppe issuwaa ha baalay. ha baalaykka aybee giyaaba gidikko meechchaa baalaa. ha meechchaa baaliyaani qoodan cora asati dembban eqqidi bootta mayuwaa mayidi bettoosona.

zal''e keettan dooreti uttida ushsha qommoti beettoosona. ha ushsha qomotik asa naati uyyidi go'ettanayyo keehippe maaddiya loomiyappenne burttukaniyappe giigiyaagekka beettees. appe garssara mangguwan giigiya ushshakka beettees.

Xeelliyo wode bootta oyddo tohuwan hemettiya kaametti beettoosona. Ha naa'u kaametikka sintta baggaara de'iya xomppiyaa xomppi uttidosona. Guyye bagga kaamee achchan heezzu asati eqqidaageeti beettoosona.

ichchashu asati xoossaa zarphphiyaa bollan eqqi uxidosona ha zarphpheekka ya baggappe ha baggi aadhdhanaayyo shuchchai de7ees ha shuchchaappe guyye baggaa xeelliyo wode keehippe yashshiyaanne ciimma gidida aafoi de7ees ha aafuwaappe bolla baggan mittai dooddi uttiis

zo7o birata yeechchan keexettida keettaappe sintta baggaara cora asai yaa7au uttidabaa malatees ha yaa7aa uttida asaa naa77u asati misiliyaa denttiidi de7oosona yohuwan mati ha yaa7aa kaalettiya gadaawai ooneeshsha

oyddu attuma asati awaa wolqqan biitta garssappe kiya haatta eqqidi xeelliidi de'oosona etappe guyye baggaarakka shonkkorainne awaa wolqqan oottanaadan maaddiya miishay etappe guyye baggaara de'ees

Qoodan ichchashaa gakkiya asati beettoosona. Ha asatu giddonkka attuma naatinne macca naati de'oosona. Etikka yelaga naata eti maayido maayoy wolaytta wogaa qonccissiya pooxaa qooriyan xaaxi uttidosona. Toophphiya malaataakka maayi uttidosona.

Qooriyan wottiyo beleccaa Qooriyan wotiyo beleccay issi uray qooriyan wottiyaba gidikko puulaa hara uray xeeliyode keehippe aleeqissees aleequwassikka qooriyan wottiyo beleccay maaddees.

Xeelliyode oonatettay erettenna issi uraa gedee beettees. Ha gediyappe sintta baggaara biittaa bookkiyo birata miishshay sunttaykka zaabbiya geetettiyagee dees.

Gisttiya, gistte asa naati katta maanawu go"etiyoobatuppe sintta xeeraa gididi kattatuppe issuwaa. Ikka ay katta kiyi giyaaba gidikko daabuwaa, pastta, mokoriniyaaheganne hega milatiyaa kattata kiyanaw maaddiyaa kattaa ayge.

So asay toggidi go'ettiyoo kaamiya ogiyara bayidda de'iyaara beettawusu. Ha kaamiyakka oyiddu asappe bollaa caananawu danddayenna kaame. Ha kaamiyakka keehippe al'o marccuwan shamattiya kaame.

Xekkan xekkan minjjetti uttida maayoti beettoosona ha maayotuppe issoi wolaitta wogaa qonccissiyaagaa gidenna wolaytta wogaa qonccissiyaageeti bullukkoti heezzati beettoosona. ha bullukkuwaappenne wolaitta wogaa maayuwaa malatenna maayuwaappe gidduwan dooqetti uttida odoroikka beettees.

Xelliyoode keehippe lo'iya aaho wuyigiyan magalaahoti kaqettidaageeti beettoosona. Ha magalashotu yuushuwan dumma dumma lo'iya ciishshati doodi uttidosona. Ha ciishshatuppe garssaara dumma dumma mittan giigida oyidetikka de'oosona.

Wolaytta wogaani gifaatay gakkiyode gela'o macca naati wosoluwa tiyettiyogee erettidabaa gidishin hagan uttida macca naatikka wosolluwa tiyettanaayo wosolluwa doyssiddooga achchan uttidoosona

sso asaa zal'e keettaa yaagiya afalay micetti uttidaagee beettees. ha afalaappe garssa baggaara dooya de'iya penyiyan naa'u naati eqqi utidosona. issinna maccaaro issoy attumaagaa. etappe guyye baggaara muuzeekka kaqetti uttidaagee beettees.

cora asai wolaitta wogaa maayuwaa maayidi eqqidaagee beettees ha eqqida asaappe guyye baggaara issi qeerana iyakka wolaitta wogaa maayuwaa maayada kushiyan aibaa tookka uttade

saluwaappe garssa baggaara keehi aaho dembban micettidi zeeretti uttida haattay beettees haattaappe miyye baggaara dumma dumma mittaa qommotikka de'oosona gidoshin haatta zeeridi teqqiday i oonee?

heezzu qeera naati de'iyaageetuppe naa''u naati oidiyan uttin issi na'iya eqqada huuphiyaa duge dadissada zokkuwan zo'uwaa ba'ada eqqada tana aykkanawu dereqqada xeellay

Issi wuygiyaan heezzappe bolla gidiya asay de'iyaagee beettees. Ha asappe naa"u asati eqqidoosona. Issi mishiriyaa maayyuwa oyqqaa uttaasu. Ippe sintta baggaarakka dorssa orgge eqqiis.

xeelli wode dumma dumma mittatinne maatati ciishshati eqqidaageeti beettoosona. ha ciishshatuppe yabaggi xeelliyo wode gattan kamettida buuxa keettaikka de'ees. ha gattan kamettida buuxa keettay o keettay?

Aaho zagguwan eqqidi cora yelaga attuma naatinne macca naati de'iyaageeti beettoosona. Ha naatikka Wolaytta woga maayyuwa maayyidi de'oosona. Ay oottiyoona giyaaba gidikko wolaytta wogaa durssa duridi de'iyaaba malattoosona.

yelaga attuma naatinne elaga maccanaati wolaytta wogaa maayuwaa maayidi driiphphan eqqidosona he eqqidaageetuppe attumanaati ubbaigga toomelaaninne macca naatuppe issinniya toho melan de'oosu issi maccaara qassi huuphiyan shaashiyaa qacha uttaasu

wolaitta layttaa qoodaanne ooratta layttaa bonchchiyoogaa. wolaytta keettay de7ees. wolaytta keettaa yuushuwan uuttay dooddi uttiis. sintta baggaara "goddeeba maamo" giyaa xuufee de7ees.

wolaytta soodo yumbburshshiyaa kolojee luxidaageeta anjjissanaayyo daro imattada shoobidoogee erettidabaa gididaashin naa"u immattati qooriyaappe garssau gakkanau de'iya qoliyaa aikkanau maayidi yiidona.

Cora mitta ayfetuppe giigiya ushshay beettees. Ikka aybbi aybbiraa walahettide giyaaba gidikko manggoy dees, askkadose dees, paappay dees, appilekka de'ees. Ha ushshaykka asa naati uyyidi go''ettanawu maaddees.

dottoriyaa isiyaasa giddo xekka akkamo keexxa ha akkamo keettaikka bodditte ambbaa giddon de7ees ha akkamo keettankka wolqqaama eran dicci uttida dottoreti de7oosona ha akkamo keettaikka oosuwaa doommida' yaagiya xuufee xaafetti uttis

luxettaa golliyan cora attumanaatinne cora maccanaati luxiidi de7iyaageeti beettoosona etappe sintta baggaara etakka luxissiya gadaawai eqqidaagee beettees yohuwan mati eti luxiidi de7iyo luxettai aibeeshsha

wolaittattuwaa luxiyo maxaafaa. ha maxaafaa bollan toophphiyaa qonccissiya malaatainne beni toosa toophphiyaa deredetta asa qonccissiya malaatai merettidaagee beettees .ha maxaafai aappuntta kifiiliyaagee?

Ooratta keree taman wodhdhibeennaagee wuyigen uttidaagee beettees. Ha keriyassikka go'ay aybee giyaba keena gidikko wolaytta baltteetati mal"o kattaa kattanaayyo: pilaa, baacciraa, picaataa kattanaayyo go'ettiyo miishshatuppe issuwa.

Issi zal'ee keettaa giddon oyddu asati de'iyaageeti beettoosona. Ha oyddu asatuppe naa'ay maccaagaa gidishshin naa'atikka attumaageeta. Etappe sintta baggaara mittan giigida oydiyaa bollan zamaana wodee ehiido buquray tukkiyaa penttissiyaagee uttidaagee beettees. Ha keettaa giddon zal'ettiidi de'iya zal'e i aybesha?

wolaytta oribessuwaa heregaara oyddo attuma asati uttidaageeti beettoosona oiddaikka eti maayi uttidoogee wolaytta wogaa qonccissiya maayuwaa maayi uttidosona etappe naa"atikka ayfiyan manaaxiriyaa wotti uttidosona.

Qoodan laappunaa gakkiya attuma asati eqqi uttidaageeti de7oosona. ettikka wolaytta wogaa keettaa eqqidi xeelliidi de7iyaabaa malattoosona. ha keettaykka garssaappe bollawu gakkanaashin shuchchan keexettida keettaa malatees.

Shuchchaappe moodetti giigida ogee ambbaa shaakkidi pudenne duge biya ogee beettees. Ha ogiyaappe giddo baggan eqqida caanaassi go'ettiyo kaameekka biiddi de'iyaagee beettees. Gidoshin ha ambaa shaakkidi biya ogee awa ambbaa giddon deii?

qoodan tammaappe dariya attumaasati eqqidaageeti beettoosona etikka bantta kushiyan kushiyan graabeeliyaa chigginniyaa oiqqi uttidosona etappe guyye baggaarakka wolqqaama kaamee eqqidi uttiis

uuttaa alaa giddon eqqi uttida maccaasati beettoosona. ha uuttaa alaappe garssa baggaara hiixetti uttida yeechchaikka beettees. ha yeechchaa bollan ha asati oottiiddi de'iyo oosoy ayba ooso?

cora yalaga naati uttidaageeti beettoosona. etappekka guyye baggay irxxi ekkidi mittan doodetti uttidaagaa malatees etappe sintta baggaara issi yalaga attumanay salomera maayuwaa maayidi salo meera suriyaa gixxidi bootta caamma wottidi eqqidaagee beettees. gidoshin ha na'aa sunttay oonee?

qoodan laatamaappe dariya attuma asati ogiyaara hamettiidi de7oosona. ha hamettiya asatuppe sintta baggaara de7iya attuma asati qooriyan wolaytta wogaa qonccissiya hadiya qooriyan xaaxi uttidosona.

Aaho wuygiyaa giddon dumma dumma birataappenne mittaappe moodetti giigida oyddetti uttidaageeti beettoosona. ha wuygiyan kumida oyddee ay ekkanawu shiiqideeshsha?

Layttaa baree tammanne ichchashaappe bolla laatamaappe garssa gidida yelagana iya eqqidaara beettausu garssaara bolaaliyaa gixxada bollaara bootta maayuwaa maaya uttaasu meraikka arssashin sunttai iigee ooneeshsha?

Biron xeelliyoode maanawu mama giya kattay keriyan shiiqidaagee beettees. Ha keriyaappe garssa baggaara de'iya samppankka oyttay qaraaretti qaraarettidi uttiis. Ha keriyan shiiqida kattaa bollan birata mooqee eqqidaagee beettees. Mati hagaa katta maanawu de'iya asay oonee?

toossaassi gakki uttida puutee beettees. naa77u zaran de7iya puutee bollaara kamettibeenna buuran miyye baggaaranne sintta baggaara de7iya puutee kametti uttiis. ha naa77u zaran de7iya puutiya baggaara asai hamettanaayyo ogee giigi uttiis.

Xeelliyoode cora attuma asati eqqidaageeti beettoosona. ha beettiya asatuppe sinxxa baggaara de'iya heezzun attuma asati qooriyaa pettuge gakkanau de'iya qoliyaa maayidi huuphiyan ukaa wottidi beettoosona etikka ammanuwaa keettaa kaalettiya asata malatoosona gidoshin eti eqqido heeray awa heere?

Issi yelaga attuma na'aay meraara arssay eqqidaagee beettees. Ikka qooriyan xaaxi uttido maayoy wolyaytta wogaa qonccissiya maayuwaa maayi uttiis. Appe guyye baggaara beettiya sohoykka wolyaytta moottaa zannaqqaanne yeemoyiya heera geetettidi xeesettees. Ha heeraa sunttaykka awa heeray?

Oyddu maccaasati uttidaageeti beettoosona etappekka issinniya qeerana'iyo ha oyddatikka maayi uttido maayoy Wolaytta wogaa qonccissiya maayuwaa ha oyddu asati ha sohuwan aykkanawu uttidona?

luxetta golliyaa penggiyan de7iya dembbaa giddon luxiyaageeti uttiyo mittaappe moodetti giigida oidee maata giddon de7ees. ha oidee haikkanaayyo ha maata giddon uttide?

heezzu asati uttidaageeti beettoosona. etappe guyye baggaara kaqettida magalashuwaa bollan toophphiyaa alame xekkan erisiyaa malaataikka kaqetti uttiis. heezzu asatuppe issoi ai haasayiidi de7iyaaba malati?

hagaa gakki uttida timaatimiyaa aifiyaa issisa shiishshidai i ooneeshsha? ha shiiqida timaatimee aikkana shiiqideeshsha? ayyo go7aikka aissee ooni go7ettii hagaa ubba?

garssaappe bollaa gakkanaayyo gattan kametti uttida wolaitta keettai penggee doyexxoogee de'ees. ha keettaa yuushoikka mittan doodetti uttiis. ha keettaappe sintta baggaara qashuwan zin"a uttida ussiyaa beettausu.

heezzu goofa moottaa aissiya gadaawati goofa wogaa maayuwaa maayidi uttidaageeti beettoosona. haheezzatuppe issoi asayyyo cenggurssa saabidi aattiya buquraa oiqqidi ai odiiddi de7iishsha?

naatira giyo doozamixa hagee wolaita biittan daro asai go'ettiyo doozatuppe issuwaa ikka aybawu maaddiigiyaabaa gidiyaabaiidikko wonttan wonttan wolaitta balteettay haytta tukke eessanau koyiyaabaa gidikko ha doozaa ekkidi go'ettees hageekka aissi maaddii giyaaba idikko haytta tukkee keehi mall"anadan keehippe maaddaes.

issi yelaga maccana iya dadettida huuphiyaa baagaa ba kushiyan duge oiqqada kushiyaa baagan migiduwaa wottada bica qoliyaa maayaasu ippe guyye baggaara asa gidenna asa malatiyaa siilee beettaes.

goodan tammaappe dariya asati uttidaageeti beettoosona. etappe sintta baggaara issi macca naiyakka eqqa uttaasu. eti uttido keettai mittan moodetti giigida oidetun doodetti uttiis. ya baggaaranne ha baggaara xeelliyo wode mittatikka de7oosona.

Samppaa bollan yeechchay hiixettidaagan kokkay qolettiis. kokkaa yuushuwan boyee phalqqetti uttiis. kokka maanaayyo wode ehiido zammana biraatan oosettida mooqee de'ees.

naainu maccanaatu huuphiya pulayyo woigiyaa haite yaagiya afalai micetti uttidaagee beettees naannu huuphiyaa puulayyo keettan dumma dumma huuphiyaa puulayyo qommuwan gigiseettees yaagees gidoshin naannui attumeeyye macce

qoodan tammaappe bolla gidiya attuma asati eqqidaageeti beettoosona etappekka guyye baggaara dumma dumma mittatikka de'oosona. yowanmati qodan tammaappe dariya attuma asati oottiiddi de'iyo ooso' ayba de'oosona.

shaaran doodetti uttida saluwaappe garssaara xoqqay, ziqqay beettes. ha beettiya deriyaa bollan mittay de'ees maatay de'es. baggasay qassi shuchcha xalla gididi qonccidi beettes.

laappun asati eqqidaageeti beettoosona etappe issoy kambbaa baqqiidi de'iyaabaa malatees oiddati doonaani aibakko punniidi de'iyaabaa malatoosona eti punniidi de'iyoobay aybee?

sa'an micetti uttida jubuutiyaa bollan naa''u muuzeti de'oosona he muuziyaa miyyessan paapaya ayfee qodan tammaappe dariyaagee issi sa'ay shiiqidi de'oosona

qoodan tammaappe dariya yalaga naati iqqidaa geettidi beetoosona. ha eqqida naatuppe issi attumanainne issi maccana iya toophphiyaa qonccissiya malaata oiqqi uttidi beettoosona etappe guyye baggaara beettiidi de'iya soossoy awa soossoyshsha?

cora attuma naatti wolaytta wogaa maayuwaa maayidi yexiiddi de'iyaabaa malatoo. ha cora attuma naatuppekka heezzu attuma naati kushiyan xam'a oyqqidaageeti de'oosona. ha oyqqido xam'ay ay maaddi

qodan cora joyniyan kattay dooretti uttidaagee beettees. ha dooretti uttida kattaa pude dooriidi de'iya heezzu wodalla aattuma naati eqqidaageeti beettoosona. ha wodalla naati ha kattaa dooranaayyo kiittidaagee oonee

dumma dumma meran tiyetti uttida keettai beettees ha keettaassikka bolla baggai gattan kametti uttiis ha keettaa penggiyan issi baltteetiya samppaa oiqqada eqqau uttaasu ha keettaikka mittan diretti uttiis

shuchchan moodetti giigida ogiyan oidduttouwan hamettiya caanaa si maaddiyaa kaamee eqqidaagee beexxees ha kaamiyaappe guyye baggaarakka wolqqaama keettay shuchchan keexxettidaagee beexxees ha keettay de'iyo ambbay awa ambban

Inggilizato qaalay toophphiyaassa tamaareti tamaariyo maxaafa. Ha maxaafaa bollan dumma dumma xuufetikka xaafettidaageeti beettoosona. Ha maxaafay aappuntta kifiliyaassi xaafettide?

shuchchan moodetti giigida ogiyaappe miyye baggaara tokettida xiiddati eqqidaageeti beettoosona. ha xiiddatikka bironddi ciiddi de'iya xiiddata malatoosona ha xiiddaa tokkida bitanee i oonee?

issi kuwaassi maaddiya mittee yuushoi birata yeechchan diretti uttidaagee beettees. ha diretti uttida yeechcha bollan zo7o masqqaliyaa misilee merettidaageekka beettees. ha zo7o masqqaliyaassi maaroi i aibeeshsha?

qoodan tammaappe dariya attuma naati kuwaasiya dembban eqqidi issi mala maayuwaa maayidi haykkanaayyo piriidi de'iyoona eti piranaadan eta kaalettiya gadaawai i ooniishsha

qoodan ichchashaappe bolla gidiya asati eqqidaageeti beettoosona. ha eqqida asatuppekka sintta baggaara issi macca mishiiriyaa zo77o maayuwaa maayada eqqa uttaasu. i achchaanikka danuwaa teqqiyaageeti maayiyo maayuwaa issi bitanee maayidi koppiya wotti uttiis. ha mishiriyaanne ha bitanee kushiyan ai oiqqi uttidona?

Dugeera pude xeelliyoodee be'a be'a yaggiya yeemoyiya deree beettees. Ha dereekka mittaaninne dumma dumma maata malatiyaaban doodettidi uttiis. Mati ha sohoy de'iyo heeray awa heeree?

qoodan cora gidida bootta arssa asati mittaappe moodettida oydiyaa bollan samppay de'iyaagan dumma dumma kattaa qommoti shiiqqidaagaa miidi de'iyaageeti beettoosona. ha asati miidi de'iyo katta'kka eta biittaa kattaa gidennashin ha asati ha kattaa awappe ekkidi miidi diyoona?

issi toophphiyaa biitta malatenna xeellanau lo77iya mera arssa na7ai wolaitta wogaa maayuwaa maayi eqqidaagee beettees ha arssa na7ai wolaitta wogaa maayuwaa awappe ekkidi maayideeshsha

xeelliyoode wolqqaama ambban keexettida keettatuppe issuwaa malatees. sa7an eqqada ha keettaa xeelliyoode saluwaa cattidabaa malatees. ha keettaa keexxida izaau ooneeshsha?

xeellanau lo77iya issi elaga maccana7iya wodee ehiino zammaara naa77u goomuwan hamettiya kaamiyaa bollan utti daara beettausu ippe guyye baggaarakka shuchchan toqqu giidi keexetta keettai oogee

qoodan ichchashaappe bolla gidiya qooriyan aattiyo belacai zalle keetxan kaqetti uttidaagee beettees. ha issi issi belecai baizzana giikko aappun marcco ekkiisha?

cora attumaasainne cora maccaasai issippe shiiqidi issisan uttidaageetinne eqqidaageeti beexxoosona. etikka qassi wolaytta wogaa maayuwaa maayi uxxidosona maccaasay bullukkuwaa gixxin attumaageeti garssaara hadiya gixxidi bollaara dungguzaa maayidosona

naa77u asati eqqidosona. ha eqqidaageetuppe issoi attumaagaa i oiqqi uttidoogee birata miishsha ikka shoodiraa aifiyaa malatees. mishiriyaakka oiqqa uttidoogee cenggurssaa saabidi asaayyo aattiya miishsha oiqqauttaasu.

Sitti giida shuchchan moodettida ogee beettees. Ha ogeekka darotoo ambbattu giddon oosettiya ogiya. ha ogiyaappe haddirssa baggaaranne ushachcha baggaara xeellin be7a be7a giya mittatinne ciishshati beettoosona.

wolqqaama mittay issi aaho dembban eqqidaagee beettees. ha eqqida mittaa bollan geleshshe mariyaa issi kushiyan mitta oyqqada duge sa7aa xeellaydda de7auwussu. ha geleshshee mariyaa oyqqido mittiyaa me7iyaakko wullanawu danddayekke?

issi oonatettay erettenna macca na'iya zo'o shuraabiyaa maayada eqqidaara beettoos. ha eqqida na'eessikka huuphe heezzau shaahettidi dadettidi yiicettiis ha yiicettida huuphiyaa macaran salo malatiyaabai aybee?

qoodan tammaa gakkiya attumaa sati eqqidaageeti beettoosona .etappe guyye baggaara aawo shooqai beettees. etappe sintta baggan san micettida saleena bollan qolettida kattaa aifee aibe?

sintta baggaara usuppun asati eqqidaageeti beettoosona ha eqqida usuppun asatoppe ichchashati maccaageeta giitishin issoi attumaagaa guyye baggaarakka coraasai ogiyaa namettiidi de'iyaagee beettees ha sinttan eqqida asati ai oottiididiyaaba malatiyoona?

wolqqaama aa7o shooqan zeretti uttida gaashee beexxees. hagaa sheekka purettaa biron doommi uttiis. hagaa shiyaa xeelliyo wode carkkoi shocin baggai zin77iis baggai eqqi uttiis .hagaa shiyaappekka wolqqaama murutaa demmanau de7iyoogee erettees.

Wolaytta asati go'ettiyo buqurati issisan shiiqidaageeti beettoosona ha buquratuppekka issoi gaayyee piqiyaara konchchiyee a bollan uttin beettees miyye baggaarakka saddiiqaikka de'ees. utettaassikka go'ettiyo buqurai sa'an uttidaage beettees. gidoshin ha utettaassi go'ettiyo miishshaa sunttay aybaa geetettii?

qoodan cora wodalla attuma naati eqqidaageeti beetxoosona ha wodalla attuma naati maaido maayoi wolaitta wogaa qonccissiya maayuwaa maayidosona kushiyankka xam''aa oiqqidosona ha wodalla naati maayido wolaitta wogaa maayuwaa sunttai haiwee

shuchchan moodetti giigida ogiyaa bollan micettida afalan asai guutta wodiyaa go7ettidi guyye baizzido caammati micettidaageeti de7oosona. ha caammaakka issi mis? hiiryaa shammaidda de7iyaabaa malatoosa ha caammai woqqu marccuwaa ekkiishsha

ha garssai gollai qum77etti uttido buqurai hagee i aibee? a garssan i aibi de7iishsha? maadoi ayyookka aibeeshsha appe sinttaara xaaxetti uttida birataayyo sunttai aibee? go7ai ayyookka aibeeshsha?

wolqqaama aaho goshshaa giddon eqqida asati heezzati beettoosona. ha aaho goshshaa giddon zerettida kattaykka aybee giyaabaa gidikko uddi uttida gaashiya ha gaashiya giddon heezzu asati ay oottii diddiyaabaa malatiyoona?

issi attuma na'ay shuchchan moodettida ogiyan zammaana wode eyiido bootta naa''u gooman bululiyaa kaamiyo toggi uxxidaagee beettees ha shuchchan moodettida ogee awa ambbaa giddon de'ii

xeelliyoode yashshiya zarphphiyo ha zarphphiyaa ha baggappe ya baggi pinnanaayyo birataaninne shuchchan giigaasu ha zarphphiyaara duge xeelliyoode keehippe yashshiya ciimmay de'ees ha zarphphiyaa yuushoykka mittan doodetti uttiis yohuwan mati ha zarphphee de'iyo heeray awa heeray